Muzvikora zvedu munemadanto akasiyana siyana kune danto remwana usati okona kunyora kana kuerenga unofunda ngekutamba.

Zvikora zvedu zvinokwanisawo kuendwa nevana vadodori vacation voenda kuchidano chekutanga. Vanokwanisa kuenda veifunda veitamba.

Muzvikora mwedu mune danho repashi-pashi revana vanosiso kutamba veifunda veiemba vasati vokona kunyora.

Tine chitanho chepashi-pashi muzvidzidzo zvedu zvepashi. Chinosisowo kuva nezvikwanisiro zvekuti vana vanoendeyo vadodori vadzidze vasiri panjodzi yekubatira zvitenda.

Dzidzo inhaka yeupenyu hwedu. Chikora chakanaka, fundo inopuwa kumwana muzvidzidzo zvake zvepashi yakakosha mukati meupenyu hwake.

Tinokurudzirwawo kuvaka zvikora, zvichienderana nemitemo inodiwa nenyika yedu ,kuyitira kuti vana vedu vave nesarudzo yekuenda pachikora chavanoda.

Tinobonga hurumende, yakazviona kuti ana vawandisa ende vamweni vanokwanisa kuhamba mimango yakakura yakabeurira munhu wese anezvikwanisiro kuti akwanise kuaka chikora chake.

Vana vedu vanokurudzirwawo varipachikoro chepashi kuti vambobuda pabanze vombotamba pachavo vega mitambo dzavanoda pasina mudzidzisi anenge eiti svasva.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zviri kuramba zveivandudzwa vanawo veitowana zvihlayo zvekugarira veifunda veikwanisa kunyora.

Tinokurudzirwa kuti kana vana vedu vaenda padanho repashi vafundiswewo kuchikora mabasa ekuita akafanana ngekupanana chikafu veizosuka zvidziyo zvawo.

Ngatifundisane sentaraunda kuti chikora chakakosha umwe naumwe une mwana ane zera rekuenda kuchikoro ngaamanikidzwe kuendesa mwana wake.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvinosisewo kuva zvinepekutambira mitambo ingave yemaoko kana makumbo kuitira kuti vana vadzidze veimbodakara ngekusimbise mitezo dzavo.

Vana vedanto repashi vanokwanisawo kutoita zvemitambo veitokura eitoziya kuti ichi ndicho chipo changu chingakwanisa kundiraramisa.

Chikora chepashi, chinosisokuindiwa nemwana weshe, kunyangwe asina mare. Vabereki ngavaendese vana kuzvikora. Vanokura veishanda veifunda nevamweni.

Tinokurudzirwa sevana vanoda kuti nyika yawo ibudirire tidetsere hurumende ngekuidetseredza pakuvaka zvikora.

Tinavo vanoita nezvehutano vanopindawo kuzvikora zvidodori veifundisa vana vedu. Ngatione kuti vana vedu vawana ruzivo kuzvikora kwavanoenda.

Dzo zvepashi zvinofundwa nevana vane zera rekukwanisa kuenda kuerenga nekunyora vanofanirwawo kupuwawo mabhuku ekuti vaerenge pachavo.

Zvidzidzo zvepashi zvooneka zveibetsera vana kuti vakwanisevo kusimbisa mabhonzo avo. Veitamba dzoto ravanenge vabva naro kanyi panguva yekuzorora kwavo.

Zvidzidzo zvedu zvepashi zvakakoshera munthu nekuti ndipo panototanga ruzivo rwakona nekutoona kuti hupenyu hwakajeka mberiyo vana ngavaendeswe kuchikora.

Zvikora zvedu ,zvowanda zvichidetseredza, donzvo rehurumende ,rokuti mwana wese ane kodzero yekuenda kuchikora, asingahambi mumango wakakura.

Vana vanoita zvidzidzo zvepashi vanofundiswawo kuva neutsanana. Vamweni vakhona vanotouya kuchikora netsvina. Vamweni vanouya kuchikora vakachena voburukuta.

Zvidzidzl zvepashi zvinowanikwa zveizi ikodzero yemwana wega wega kunyazi mai nababa avana mare yekuti aende kuchikoro.

Zvidzidzo zvepashi zvowanikwawo zvichipa fundiso inoita ngezvenyara zvemaoko kuitira kuti muntu aenda pazvidzidzo zvepadera anenge anekaruzivo.

Dzidzo yepashi yakanaka maningi, ndipo panotanga upenyu wemwana kuratidza kuti wakajeka here, ngati detsere vana vedu vaende kuzvikora vane zvikwanisiro.

Zvidzidzo zvepashi zvinoda kuti mwana weshe azvihanire, vabereki kana vasina mari ngavaende vanotaurirana ngevakuru vechikora.

Tinoti madhogodhera edu anobva kuzvikora zvapadera-dera. Ngekuti vana vanenge vabva padzidzo dzepashi eivandudzwa paruzivo rwake.

Zvikora zvedu zvepadera, nezvepadera-dera, zvofundisa ana edu mabasa emaoko ayo anoshanda kuzoyitira ramangwana ravo.

Zvidzidzo zvepashi nezvepadera zvinoite kuti zvive nehwaro yekuiti kuti mwana aende kuzvidzidzo zvepadera dera einofundira zvaanenge woda.

Zvidzidzo zvepadera zvinoita nezvekufundisa vana mabasa emaoko zvinodetsera kuti mwana abva kuchikora asangova neruzivo asina mushando.

Tinawo vanamazvikokota vanowanikwa kuzvikora zvedu zvepakati nezvepadera dera vachifundisa vana vedu kuti vazovawo madhokodheya vazokwanisa kurapa vantu.

Tinobonga hurumende inofamba yakavandudza mabasa emaoko uye zvikora zvedu kuti zvipe vana ruzivo rwemabasa uwowo.

Tinoramba teikurudzira vana vedu kuti vaende kuzvikora kusvika vasvika pvanenge vaane ruziwo rwekuita mabasa avo emaoko veitodzishandira weirarama.

Vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera nepadera dera vakavandudzirwa zvidzidzo zvavo kuti vakwanise kuvawo nezvidzidzo zvinoite nezvebasa remaoko kuitira kuti vobva pona apapo vadetsereke.

Ngatikurudzirei vana vedu vaende kuzvikora zvepadera dera veinoita mishando yakasiyana siyana kuitira kuti nyika ibudirire.

Zvidzidzo zvepadera zvinofundisawo vana vedu kusanganisira motokari dzinozoita mishando wemaoko wekuti abveyo anokwanisa kudzishandira Ari ega.

Kune zvikora zvezvidzidzo zvedu zvepakati zvinoita kuti mwana abve kanyi agarirepo ofundirapo. Unotopiwa pekuwata nechikafu asina mushando dzaanoita achingoshanda funda chete.

Tinokurudzirwa kuendesa vana vedu ntombi dzedu ngadziendewo kuchikora dzindofunda tisadzirega dzeyikasira kuroorwa dzisati dzapedza chikora.

Tinokurudzirwa kuti tiendese vana vedu pazvidzidzo zvepadera tisasiya ndombi nemajaya dzeimitisana nguva isati yakwana vasati vapedza chikora.

Zvikora zvedu zvepadera zvofundisawo mishando dzemaoko, mwana otobveyowo otoziya kuti ungashanda basa rei asingari tsvaki kumuntu.

Tinode kubonga hurumende yedu inoramba ichivandudza zvifundo. Kuti zvienderane nezvifundo zviripashireshe vana vedu vasadhanisa mumabasa.

Tinokurudzirwa kuti tibetseredzevo hurumende pamishando pezvikora zvepakati. Ngatiake zvikora kana tinazvo zvikwanisiro.

Tinokurudzirwawo sevantu vari muntaraunda kudetseredzawo chidonzvo rehurumende rekuti mwana umwe naumwe ave nedzidzo yakanaka.

Zvikora zvedu zvepakati zvinowanawo mukuwo wokufundisa ana maererano nezveupenyu kana zvidzidzo zvavangatora kuti vazoita mabasa avanoshuwira.

Tinokurudzirwa kuva vantu vanoda kuti fundo ienderere mberi. Tidetserewo muntaraunda medu ngekuvaka zvikora pasinde.

Zvidzidzo zvepadera, zvokurudzirwawo kuti vane mare ,kana vana vanenge vakambofunda pachikora apapo, vakwanisewo kutenga midziyo, yechizvino-zvino veipawo pachikora pavakambofunda.

Tinoti vana wedu ngawaende kuzvikora zvepakati kuti ndiko kune ruzivo rwepadera rwokuti mwana unotokwanisa kubva otova kuzvishandira.

Mwana weshe ngaakaimwe mumabuya umu ,asangoperera pazvidzidzo zvepashi .Ngaendewo padera ondofunda owana ruzivo.

Zvidzidzo zvepadera zvakakosha maningi zvinotikoshera senyika, vana ngavakurudzirwe vasagumira munjira ngezvidzidzo zvavo ngavaenderere mberi.

Vana vedu vanobva pazvidzidzo zvepashi Vapedza madanho ese vanokurudzirwawo kuti vasatiza veienda kubanze kwenyika ngavaenderere mberi nefundo vawane pundutso.

Tinokurudzira vana vedu kuti vayayiye kana vaenda kuzvikora zvepadera kuti vazivewo zvidzidzo zvavangatora zvinoenderana ngezvifundo zvavanoda kuzotora kuzvikoro zvepadera dera.

Zvidzidzo zvinoitwa ngendombi ngemajaha veinge vabva kuzvidzidzo zvepashi zvakakosha vana nagavayaiye vafunde vakunde.

Zvidzidzo zvedu zvepakati, zvinoendwa nemwana wabva pachidzidzo chepashi, zveizoita kuti aende kuzvidzidzo zvepadera kana akunda muzvifundo zvake.

Zvikora zvepakati zvinova zvaka vandudzika kufundo yazvo uye nezve kushandisa vana votokwanisa kutsvaka ruzivo pazvi vhiti vhiti.

Tino kurudzirwawo kudetseredza hurumende yedu nekuvaka zvikora muntaraunda dzatinogara kuitira kuti vantu vakwanise kudetsereka pakuendesa vana pasinde.

Dzidzo chiro chakakosha maningi muupenyu hwe muntu vantu vanokurudzirwa kuti vafunde kunyazi havana mare yekudusa muduso ngavataurirane nevakuru vechikora.

Hurumende iri kukurudzirawo vantu kuti vavhure zvikora kuedza kudetseredza dzidzo yemuntu uri munyika asi vanonzi ngavateedzere mitemo.

Vana vanokurudzirwa kuti kana vapedza zvidzidzo zvepashi vakwanisewo kuenda kuzvidzidzo zvepadera. Zvinova ndizvo zvinozovafundisa mamwe mabasa ekuzozviitira mumakanyi.

Kuva neruzivo kwakakosha, ruzivo rwunowanikwa kuzvikora. Muntu ngaende kuzvikora anofunda hazvinei nezera rake.

Tinokurudzira kuendesa vana vedu kuzvikora kwazvinotangira kusvika kwazvinoperera kuti ndaramo dzavo dzivewo dzakanaka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvovandudzwawo zvoiswawo michina yechizvino zvino yekuti vanazvina fundo nevana vadetsereke.

Vantu vanoendesa vana vavo kuzvikora zvepadera dera kubanze kwenyika vakaona kuriko kune fundo yakanyatso kwirira nyika yedu ngaitutsire ruzivo kunana mazvikokota vedu vakwanise kufundisa vana vedu zvakanaka.

Zvinotidetsera kuti tive neruzivo rwakakwana, patinoendesa vana vedu kunaana muzvinafundo, kuti pane zvikwanisiro ere zvekuti mwana abve ane ruzivo rwakawedzerwa.

Zvidzidzo zvepadera zvohanirwa naani-naani inengeakunda muzvidzidzo zvepashi. Kuti andoshanda obva iyoyo ane ruzivo rwekuita mishando.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvakaona kuti zviri kuretu nentaraunda inogara veruzhinji hino zvonasiraeo kuti vana vauye veifundepo veigarirepo.

Zvikora zvepadera zvinana mudzina fundo yakafundira basa rawo kuti vakwanise kufundisa vana kuti vave neruzivo.

Zvikora zvedu zvepadera dera zviri kukurudzirwa kuti zvipewo vana ruzivo, rwekuti voobva apapo avano tsvaki mabasa kumweni muntu.

Zvikora zvepadera zvohanirwawo nemwana upi naupi ngekuti zvati wandei munyika mwedu , vana vanenge vakapasa zvidzidzo zvavo vanoenda vondofunda vowana ruzivo.

Ikodzero yemwana wega wega anenge akunda muzvidzidzo zvake zvepashi kuti ayende kuzvidzidzo zvepadera. Vamweni vanokundikana ngekuti havana mari.

Zvepadera zvakapuwa fundo yakawandudzika yokuti mwana veshe unenge aenda iyoyo unonopuwa ruziwo rwokuti unodzoka muntaraunda eidetsera iye eidetserekawo .

Zvikora zvedu zvepa dera dera zvo wandudzikawo zvowanikwa zvei vakwa zvakawanda mamwe masangano anoita nezve machechi o detseredza kuzvi aka kuti zviwande.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu ,patinovaendesa kuzvikora zvepadera-dera, vaendewo vane zvivhitivhiti, zvinozovadetsera vava kuzvikorayo kuva neruzivo.

Tinokurudzirwa kuti vana vedu kana vachinge vaenda zvidzidzo zvepadera vasasheka kana vawonawo vanenge vauya vakaremara.

Zvikora zvepadera-dera zvinokwanisa kufundiswawo nevantu vanobva kunze kwenyika, veidetseredza dzidzo yedu nekuikwiridzira kuti ivandudzike zvakanaka.

Vana vedu ngativakurudzire kuti chikora chakakosha. Kuenda kuzvifundo zvepadera-dera kunosimudzira nharaunda uye nenyika pachezvayo.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinanamuzvinafundo vovandudzawo fundo dzawo fundo dzawo veiwadzana nevekunze kwenyika veipuwa ruzivo.